Teƒe sia fia anyixɔmeƒe ŋutsuwo ame ene le teƒea hele exɔa mem wo ame eve tia titre le nu kpɔm ɖeka da asi ɖe ekpe dzi tsesi hele xɔa xa

Tɔsiƒee nye afi sia. Amewo sugbɔ ɖi fuu. Exɔwo le afi ma, amewo sugbɔ ɖe tsia me fuu. Ame aɖewo tsiatsitre, ame aɖwo nɔ anyi ɖe tsia me. Ame aɖewo medo awu o ye ame aɖewo do awu hele tsia me hele dzidzɔ kpɔm.

Tɔsiƒe nye ya, tɔsimɔ yea. Nyɔnu aɖe le afima le ŋdɔ nye ɖe asi. Ɖevi ŋutsuvi wòa me eve aɖe tsia tsitre ɖe emegbe henɔ nu kpɔm.

Tɔsiƒee nye afi ya. Tɔsimɔ̃wo sugbɔ. Eɖewo le eɖɔwome. Ŋutsu aɖewo ƒo ƒu afi aɖe nyɔnu aɖe lé ati ɖe ashi, flaga le atia wo ŋu.

Le tsi me enye afisia, amewo sugbɔ ɖi fuũ henɔ nububuwo wɔm, tsiƒuƒe le nɔtiame, maɖewo tsi ƒum, maɖo le etiame hele nbubuwo wɔm, maɖo mlanyi ɖe zikpui dzi henɔ nububuwo wɔm.

Ketekeŋuɖoƒe nye afi sia, amewo su gbɔ ɖe afi sia fũu, ame aɖewo le yiyim, ame aɖewo le gbɔgbɔm, nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe keteke la gbɔ, ame aɖewo lé mmɔɖenu ɖe asi hele amewo ɖem.

Tɔsisi ye nye ya. Tɔsimɔwo sugbɔ ɖe afiya. Eɖɔwo sugbɔ ɖe afiya. Ŋutsu wo ame ene aɖewo le afiya le eɖɔ hem. Wòa me etɔwo me Do awu o. Ɖeka Do awu.

Srɔ̃ɖeƒee nye afi sia amewo sugbɔ ɖe afi ya fũu, nyɔnu aɖe tɔ ɖe ŋutsu si kple nyɔnu si le srɔ̃ ɖem mo gbɔ le nya aɖe gblɔm na wo, kaɖi le afi ma, seƒoƒo le afi ma, exɔwo su gbɔ ɖe wo gbɔ fũu.

Asi me ye nye sia. Amewo sugbɔ ɖe asi ame fuu. Ame, ŋutsu ɖe tsia tsitre hele mɔƒonu ɖe eto. Nyɔnu aɖe le fɔkpa trɔm ɖe anyigba, ma ɖe bɔbɔ nɔ ekpe kɔm

Modzakaɖeƒe nye afi sia amesiwo le modzaka ɖem nɔ anyi ɖe teƒea ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe zikpuidzi nyɔnuwo ame eve nɔ anyi ɖe gbɔ ŋutsu aɖe tia titre le kpetɛ ɖe asi le adzɔge nawo ɖeka tia titre ɖe zikpui gbɔ heda asi ɖe zikpuia dzi hele adzɔge nawo

Asiƒoƒe aboe nye afi ya. amewo sugbɔ ɖe afi ya fuu. Ŋutsuwo le eme, nyɔnuwo le eme. Nyɔnuvi siwo le bɔl la ƒo mea ɖeka dzo heyina asi kɔ ge aƒo aboa ne ne wogea kpɔtɔewo le ŋudzɔ ne yewoali.